Eno njuki. Enjuki kiwuka ekinyumirwa okunuuna omubisi okuva mu bimuli. Enjuki eno erina ekimuli ky'eriko eri mu kukinyuunyuutamu mubisi.

Abasajja basatu bayimiridde mu lyato. Eryato lisiigiddwako langi ez'enjawulo. Kyokka ate ku lyato kuliko bendeweera emmyufu. Abasajja bano bonsatule balina ebintu ebimyufu n'ebya kyenvu ebiri ku mazzi kungulu bye bali mu kwekkaanya. Kirabika baliko okunnoonyeza kwe bali mu kukola.

Abakyala bano bava mu nnimiro oba mu kibira kutyaba nku, beetisse ebisekese by'enku, abamu beetisse ebisero. Abemmotoka babasisinkanye, baliko bye boogerezeganya nabo okubaako bye babaguza ku ebyo bye baggye mu nnimiro.

Kino kifo kya mugotteko okusinziira ku ndabika kifo kya mugotteko ttawuni ejjuddemu omugotteko ate nga eri eri ku lusozi waggulu. Ennyumba zizimbiddwa kumukumu nnyo ate ennyumba nkadde ezisinga zeetaaga okuddaabirizibwa.

Omwana omuto omuwala ayambadde akateeteeyi ali mu kuzannya n'omupiira gwa ppikipiki ewaka. Aguzannya bw'aguvuga bwe yeetooloola ewaka okulinaana ennyumba yaabwe.

Guno mwala, mwala oguyita wakati mu kibuga, mwala nno munene ddala, omwala guno gwagala okwefaananyirizaako ng'omwala gw'e Nakivubo, omwala nagwo munene mugazi ddala era nagwo guliko entindiro abantu kwe bayita ne basala okudda ssayidi endala.

Buno obuyumba bwazimbibwa mu nzimba eyaffe era ey'ekiddugavu kyokka we buli bwetooloddwa emiti egirabika obulungi, ne oluggya lwennyini lwasimbibwamu omuddo, lulabika bulungi. Oluggya lupaakingiddwamu n'emmotoka, kitegeeza nnyiniwo ayinamu n'ezigula emmotoka. Abamu nno bayinza okugamba nti nze sisobola ggula mmoloka nga sinnazimba nnyumba ya mabaati kyokka ye nnyini wano akyali mu ya ssubi naye emmotoka avuga.

Gino miteeko gya bintu bya njawulo; waliwo omuteeko ogw'obummonde obuzungu, waliwo omuteeko ogw'ennyaanya, waliwo omuteeko ogw'obutungulu obunene, ne wabaawo n'omuteeko ogw'obutungulu obutonotono nga bweru, omuteeko nga gwa magi. Kitegeeza birabika bitundibwa kubanga biri mu miteeko gya njawulo.

Lino ggana lya nte liri mu kulundibwa. Ebiseera ebisinga ente bw'ozisanga bwe ziti zibeera ziva kulundibwa oba ziva kuliisibwa oba nga zigenda kuliisibwa. Oba oluusi abalaalo baba bazigoba nga bazitwala gye zinywera amazzi. Abalaalo kye bayita okwesera.

Abasajja batudde mu maato. Ababiri batudde mu lyato erimu, n'ababiri abalala batudde mu lyato erimu. Amaato abiri ge batuddeko galinaanaganye kyokka omu akutte enkasi ali mu nkofiira eya kyenvu. We bali waliwo amaato amalala agaliwo, kyokka amaato agamu tegaliiko langi amalala galiko langi ez'enjawulo. Amaato gano gali ku mazzi.

Omukyala eyafuna obuvune mu kugulu, ayambibwako abasajja babiri okumwambaza akantu akayinza okumuyambako okutereeza okugulu okukuzza mu layini.

Guno mugga, omugga guno guyita wakati mu kibira, ssayidi eriyo emiti ne ssayidi eriyo emiti, omugga guno gulimu ebyennyanja kubanga omusajja wuuno akutte eddobo ali ku mugga ali mu kuvuba byennyanja kyokka w'avubira waliwo ebiyinja w'ayimiridde.

Mwana muto akutte ejjambiya mu mukono ogwa kkono, aliko ebintu bye yeetisse mu kakutiya, kitulaga nti abaana kyabuvunaanyizibwa okubayigiriza okukola okuva nga bakyali bato.

Zino njovu. Njovu enkulu n'enjovu ento ziri mu kutambulatambula awo mu buddo. Enjovu ekifo mwe ziri we zikuumirwa era we zikuumirwa waliwo n'obuyumba bw'abo abazirabirira obuzimbiddwa mu weema. Weema ziriko obusolya obwa kiragala.

Zino njovu, enjovu bbiri, ziri mu kkuumiro lya bisolo. Enjovu ebbiri zino ziriko n'obunyonyi, ziriko obunyonyi obuziriko ku migongo gyabo. We ziri waliwo n'emiti, waliwo n'omuddo omukalu n'omubisi.

Abakyala bano baliko gye balaga. Bambadde bulungi ne banyuma. Akulembedde yeesibye bulungi ggomasi n'anyuma kyokka ate era ne munnaabwe ali mu masekkati weewaawo ye tali mu ggomesi naye naye ayambadde bulungi ekiteeteeyi ekiggyayo ekitiibwa kye. Ekiteeteeyi kya bbulu, kiwanvu bulungi, kimulabisizza bulungi. Bonna banyumye, bambadde bulungi.

Bulijjo kirungi okuwa abantu abakulu abatusinga emyaka ekitiibwa n'okubalabirira kubanga nabo naffe baatulabirira nga tukyali bato. Musajjamukulu nnamukadde atakyesobola ali mu kagaali akatambuzibwamu abakadde oba abatasobola kutambula ayambibwako omuvubuka akyalinamu amaanyi oba omusajja okumukulula oba okumusindikako okumutuusa w'alaga awali olukuŋŋaana.